Waa armaajo afar albaab leh laba ka mid ah waa dhalo ota waa mutaraad ka farmaajada qarankeedu waa qaxwi

Waa daah lagu tala galey daaqadaha daaha midabkiisu waa cadaan iyo cadeys cagaar biyo biyo io gaduud waxaa dhexda oogu jira qafiif yaroo cadaan ah

Laami marayso baabuur iyo dad baabuur waa baabuur wayn oo saaran kuntuneero kuntuneerada midabkiisa waa garay baabuur kane midabkiisa waa madow.

Waa private lagu baranaayo caafimaad waxaa u muuqda gabar fadhido wadato xijaab caddaan daaha ka dambeeyay waa guduud

Waxaa ii muuqdaa niman agfadhiyo miis miiska waxaa saaran biyo whatsapp moobeello iyo moogaa nimanka qaar ayaa wata ookiyaallo

Waa mool lagu gado dhar alaabyada oo ilmaha sariiraha ilmaha baabuur baabuureed ilmaha wax fadhiyo nin wuxuu ku fadhiyaa kursi wuxuu wataa dhar iyo kabo madow

Waa boombalo miiskiisa yahay madow waxaa suran ka teenkiisii hay-adahay darbiga wacdaan

Waa armaajo waxa ay ledahay lix qaanad oo Isla eg

Waa miis lagu gog lay go mideb kiisu yahay madow

Waa boon balo saddex xabo ah ugu jirto saakooyin boon balaha midab kiisu waa cadaan saakooyin midab koodu waa cagaar iyo madow jaale

Waxaa ii muuqda laba saxan oo caddaan ah iyo canjeero iyo ukun canjaarada way laaban tahay inta waxaa dul saaran barbarooni midabkiisu yahay cagaar

Bambal uu ku jiro shati bombalaha kala geyso waa qalin shaatiga ka leerkiisu waa caddaan waxayna saaranyihiin mis

Gabar ku fadhido kursi gabadha gacanta ayaa laga duubayaa waxayna wadataa xijaab madow ah ka dirac buluugga

Meeshaas waxa marayo wiilal shaati caddan isku eg wato io surwaal guduud ah

Waa farsamo yaqaan meel ayuu sameynayaa ka muuqda alwaax madow wuxuu wataa shaati cagaar koofi madow surwaal madow

Waa niman meel fadhiyo wuxuu wataa koofi yaale madow ninkale wuxuu wataa suud madow shaati cadaan

Iyo muuqda dharka dhakhaatiirta ah oo kakooban mid dumar ah iyo kuwa rag ah

Wax kabo saaran meel caddaana kabaha kalarkoodu waa caddaan iyo madow

Oo guryo isku-eg oo saar saaran guriga uu koreeyo waxaa saaran nin wata shaati madow ah wuxuuna sameynayaa gurigaas isaga naftirkiisa

Boonbale oo ku jira suud, boonbalaha midabkiisuna waa cadaan ,suudka midabkiisa waa cadeys shaatigana waa gaduud

Ayuu muuqda macalin iyo arday macalinka wuxuu wax baraya ardayda sabuuradda ayuuna wax ku qorayaa

Waa shaarti shaarti mee cadaan ah shaati uu laalaban yahay midabkiisu waa buluug maar

Meel ku wareegsan jiingado iyo dhagax weyn waxaa ku yaalo meesha geedo cagaaran

Waa wareegman oo dhexdiisa god camal ah waxaa kujiro ciid gaduudan waxaa kuxeeran geedo cagaaran oo dhaadheer.

Waa garoon lagu dheelayay banooni ga waxaa ii muuqda wiil wata fanaanad buluug waxaa daawanaya dad

Nin oo ku fadhiya kursi nin oo artiste ah oo wax sawiraayo ninka wuxuu ku fadhiyaa kursi buluug wuxuu qabaa fanaanad cadaan iyo surwaal james oo madow ah

Waa caagag isdulsar saaran midabkoodii kala yahay caddays madow guduud qaxwi buluug

Waa masaajid wayn oo ku yaalo meel wado ah masaajidka wuxuu leeyahy jambi weyn midabkiisa yahay gaduud masaajid ka midabkiisu waa cadeys

Waa wiilal mid ayaa kaba gashanayo wuxuu wataa fanaanad cid ciid wanag san wiil khamiis qaba ayaa ag fadhiya oo qoslaya

Waa labo katinad oo midabkoodu yahay dahabi waxay saaran yihiin miis midabkiisa ay caddaan

Waa ubax waxa uu ku jiraa sakaal midabkiisu yahay midooday midabkiisa waa cagaarka darbiga waa cadaan

Waxaa ii muuqda afar gabdhood laba waa dhakhtar labada kalena waa dad dy caafimaad isbitaalka u soo aaday

Waa dhago saaran meel cadaan ah waana dhago yar oo faraanti oo kale ah, midabkoodu waa dahabi iyo qalin.

Nin waddada marayo oo wata gaari ga wuxuu leeyahay labo midab caddaan iyo madow na socdaa gaari

Waa gabar kujirto fasalka waxay wadataa waraaqada intixaanka iyo xijaab buluug ah iyo cabaayad jaalo ah.

Waa gabdho waxbaranayaan waxay qabaan xijaabo caddays miisaas ayaa hor yaalo ka dambeeya waa guduud iyo jaal o

Fadhi miiskiisu yahay madow ama qaxooy waxaa ka dambeeya kuraas iyo miisaas midabkoodu yahay madow leer ayaa ka ifaayo guriga

Waa masaajid wayn midabkiisu yahay cadaan iyo cagaar minaaradiisuna dheertahay mudabkeeduna yahay cadaan iyo cagaar

Meshaan waxaa maraayo arday wadato baaskiil

Kabo lagu haayo gacanta, gacanta haysana waxaa u xiran labo xabo saacad ,kabaha midab kooda waa madow wana mid ruud kalarkoodana waa gaduud

Waa beer ee dhex taagan yihiin laba nin beerta ka horkeedu waa cagaar ninka ugu soo horeeya wuxuu wataa shaacidaan iyo sual madow ninka kalena madow iyo shaaraddan

Waxaa miiska hoos yaalo saxan uu ku jiro sanbuus, afar xabo ah

Waxaa meesha taagan baabuurka qashinka qaado oo ah dul saaran nin qashinka guraya agtaagan saddex naagood

Naago taagan laami naag ka mid waxay wadtaaa garba saar jaale iyo dirac gaduud iyo cadeys ah iyo kabo madmadow naag kale waxey wadataa xijaab Qaxwi inshareero iyo dirac gaduud

Waa gasacman oo ku beeran ubaxyo geedo oo waaweyn midabkoodii yihiin guduud cagaar qaxwi darbi ayaa ka dambeeya

Waa masaajid aad u Wayn oo labo dabaq ah midabkiisu waa gariije.

Waa ka tiiinad midabkeedu yahay dahabi meel ay suran tahay midabkeedu yahay meesha waa caddaan

Niman iyo naaga aada u fara badan waxay ku fadhiyaan kuraas nimanka wuxuu horyaalo ubaxyo nagahana waxay qabaan cidda shareero iyo xijaabo madow ah

Waan miis waxaa saaran cagag ay ku jiraan caafi waxa agyaalo kursi cadaan ah

Waa saladii lagu soo adeganayay mideb keedu waa madow waxaana ku jiro yaanyo

Waajiko oo leh laba kooma diin ta midabkoodiina qaxwayne waxay leedahay meesha alaabta lagu dhaqo waana caddaan laba daaqad ay leedahay waana qaxwi dhulka waa qaxwi

Waxaa ii muuqda dad siminaar ku jira waxa ayna kala yihiin niman iyo naado waxaa usoo horeeyo naag qabta dharguduudan waxaa ku xogta naag cad oo qabta dhar madow iyo nin wato dhar cad

Waa saxan cadaan waxaa ku jirta canbuulo waxaa lagu shubayaa saliid macsaro qaado ayaa ku jirto saxaanka

Waa sekaal waxaa ku jira ubax midabkiisu yahay cagaar binki waxaa ka dambeeyay darbi cagaar

Waa guri dhismo ku socdo waxaa ku taageersan biro midabkoodu yahay madow iyo alwaaxyo waana mutureel

Waa dhagax ka samaysan magaca allaah dhagaxa midabkiisa waa dahabi iyo madow meeshuu saaran yahay waa meel cadaan.

Waxaa ii muuqda niman dhisayo waxa ayna wadaan shubkii karo iyo kan hoose waxaa lahagjinayaan shamiito nimanna way agtaagan yihiin

Kabo saaran meel cadaan ah kabaha waa baa buud mideb koodu waa qaxwo

Waa nin tuug ah oo lacag xaday oo gacanta lagu qabtay

Waa God dad qodaayo nimanka waa niman badan waxay wataan dhar cagaaran waxayna ku jiraan waa god

Niman oo seddex nin ah iyo hal naag. Gabadhu waxay wadataa xijaab kafay, wiilku waxuu wataa ookiyaalo iyo shaati cadaan ah. Meesha waxaa yaalo muubeelo iyo caago caafi ah. Ninka kale waxuu wataa jaakad madow shaati cadaan ah iyo koofi qaxwi ah iyo ookiyaalo, laabtoob.

Waxaa ii muuqda talyashoote oo fadhiya maxkamadda qaranka waxa uuna wataa tuuta cagaaran iyo warqad waxaana ag fadhiyo niman wato tuuto

Waa guri ka socda dhismo ka kooban yahay waxaa ka tagtaagan biro midabkiisa waa madow

Waameel saarae cabitaano waxaa kamid ah saytuun caag cagaaran iyo jaalo

Waa nin timaha u deysan ok yaallo xiran shaatigi oo wato waa caddaan wax ayuu qorayaa

Waa qolku xiran daahman midabkeedu waa jaale iyo gariij dhexda waxuu kaleeyahay shabaq cadaan ah, qolka dhulkiisa waxaa yaalo roog gaduudan.

Waa wiilal school joogaan cashar ay iga qaadanayaan waxay wataan shatiyacdaan kuraasta ay kufadhiyaan

Waxaa ii muuqda labo gabdhood u hayno talayaan harqaan mid waxay wadataa xijabinka ah iyo saaka buluuga gabadha kalana waxay wadataa xijaab dambas ah waxayna tolayaan maryo n

Waa niman aad u faro badan oo fadhiyo waxaa ugu horeeyo nin taagan waxuu wataa shaati iyo surwaalkiis. Waxuu gacanta kuhayaa makaroofan oo madow. Shaati waa madow surwaalkana waa madow.

Guri weyn oo kanjel weyn leh iyo albaab yariis banaankiisa waa daashamiin waxaa saaran interlock midabkiisuna waa caddeen iyo madow

Niman kufadhiyo kursiyaalo iyo naago ku kursiga fadhiyaan waa kursi guduudan midka ugu soo horeeyo wuxuu wataa ookiyaalo shaati cadaan iyo surwaal baleeri a h

Waa albaab xiran oo daaqad o ku yaalla libaabka clarkiisu ma caddaan daaqadana waa madow

Waa miis saaran shabaqa iyo tiishka oo saxan labo xabo ah saaran yihiin saxanka hoose waa cadaan midka korane wa cadaan waxana ku jira maraq oo hilib ari ah meelna waxaa saaran baaquli oo yar qadana saaran iyo shaax cadeys ah

Waa maqaayad lagu caweynayo waxay leedahay miisas iyo kuraas qurux badan waxaana laga helaa cunto nooc walba ah

Waa ka tiinad ku dhex jirto saldhiga waxay saaran tahay miis kiiska ka horkiisu waa madow wuxuuna ku dhex jiray miiska qolka

Nin ku fadhiyo kursi ku hayo gacanta labtab caddaana waxaa ag yaalla caadad ay biyo ku jiraan

Waka tiinak iyo france ku jiro meel caddaan ah kufrantiga iyo katinaadda kalirkoodu waa dahabi

Waa niman meel fadhiyo waxaa ii muuqda nin wata suud madow shaati cadaan kuraasta ay ku fadhiyaan waa guduud

Waxaa ii muuqdo daawo ku jirta bac dhulka caadada ah waa guduud kartoon ayey ku jiraan

Waxaa ii muuqda laami la dhisaayo waxaa joogo labo cagaf cagaf midabkoodu yahay jaallo laamiga dhisme ayaa ku socda

Waa sabaayad ka samaysan bur burkeedu yahay jaalo mara cadaan ayay saaran tahay

Distisaaran girgire waxaa lagu shubayaa soof

Waxaa ii muuqda xayeysiin waxay ka kooban tahay madow yaalla waa ka kooban tahay background waa caddaanwaa caddaan

Waa suuq lagu gado qudaar, qudaartu hilib qudaarta waxy ka mid tahay cambo ansalaato kosto bagal basal barandho liin dhanaan

Waa kaba guud oo saaran miis midabkoodii yihiin caddaan madow buluu oron miiska midabkiisa waa caddaan

Oo ka kooban toban biyano midafkiisa uu yahay jaallo dhaladiisa tahay buluug

Niman fadhiyo iiyo nintaagan wuxu gacantakuhayaa kudh wuxu wataa khamiis cadaano

Labo nin baa meshaan fadhiyo midka soo horeeyo waxa uu wataa koofi iyo shaati midka kalana cimaamad iyo qamiis madow ah

Waa miis saaran laba sahan iyo class iyo cabitaan cabsi ah saxanka waxaa ku jiro mofo iyo maraq galaaskana biyo ayaa ku jiro

Wiil taagan ku hayo makaroofan oo midabkiisu yahay madow wiilka wuxuu wataa koofi cadaan iyo qamiis cadaana wuuna taagan yahay

Waa kushiin kuukar oo yaalo jijada kuukarka midabkiisu waa qalin iyo madow wuxuu leeyahay lix badhan iyo lix god

Waa funaanad Garbo gaab ah iyo buumo dabo gaab ah waxey suran yihiin daaqad

Ku xiran daaqad o kaleerkiisu caddaan wuxuu wataa shabaab ku xiran daaqada ha wuu soo laalada

Niman iyo naaga badan waxay gacanta ku hayaan calanka somalia iyo maanta ugu soo horreyso waxay wadataa shuko madow ah

Waa fadhi iyo hal daaqad oo furan oo qaxwi ah fadhigana waa qaxwi waxaa saaran afar barkin.

Qol mutuleeladiisa yahay cadeys geesihiisana madow dhexdiisana cadeys wuxuna leeyahay labo daaqadood ,daaqad fyran iyo mid xiran